Momagumbo goshinanena ohamu kala muna oondunda dhoʻkùlala mono hamu kala ombete, omalapi gopomakende noshowo okataafula keli pooha dhombete.

Iilonga yookalyamupombo ka yiya mefudho, iilonga mbyono hayi tsikile, kehe ethimbo oye napo omukalo omupe go kukengelela aantu, natse woo natu tsikileni oku ya kotokela ethimbo kehe, twaaningwe oshihakanwa kuyo.

Oomeme ohaya longitha uundjato wopeke wa yoolokathana okutula mo iipumbiwa yawo. Uuna to ningi ohango opu na okandjato hoka ho longitha okashona, ito longitha ondjato onene nenge uuna to yi kehuliloshiwike oho vulu okukala wu na okandjato ka yooloka kwa hoka ho longitha esiku kehe. Opu na okandjato to vulu okukala ho yi nako kongeleka.

Oshimaliwa shampa sha longithwa pamukalo gu li nawa ohashi kaleke omuntu nombili, ihe ngele osha longithwa pamukalo gwa puka ohashi vundakaneke omuntu, ohashi eta uutondwe pokati koye naantu. Ohashi etele aantu ombinzi ya londa. Uupyakadhi wumwe ongaashi okulya omikuli odhindji ihe oto nyengwa oku dhi shunitha kehulilo lyomwedhi.

Ombaanga ohayi yambidhidha aanasikola noshimaliwa shoku ki ilongitha mbono ngaa yamana omailongo gopevi ohaya vulu okukwathelwa ya tsikile neyilongo lyawo . Oshimaliwa shono ohashi gandjwa nee kaantu yomailongo ga yooloka nenge omaithano ga yoolokathana, tashi ya kwathelwa okufuta osikola nomihandjo ngele oyakala tayazi momihandjo niikulya yawo sho yelimo.

Omagumbo gopashinanena mo ngaashingeyi oga ninga ondilo. Ito vulu ku li landa pashikando, onkene ombaanga oha yi kwathele omukuli, opo wu vule oku futila egumbo lyoye ndyono, ngweye to kala hoshunitha iimaliwa yaantu komwedhi, ngaashi mu uvathana nombaanga.

Embako ohali longithwa okwandjaganeka ewi opo li vule okuya kokule, oshiholelwa ngele ope na oshituthi shontumba ndele ope na engathithi lyaantu. Ohaga longithwa okuthikitha ewi lyanakupopya kwaamboka ye li kokule. Ohaga longithwa wo ngashi moositola noshowo.

Moshilongo otamu adhika iitayi yoombaanga pomahala taga landula ngaashi: Eenhana, Omaerua Mall, oRehoboth, Outjo, Oshikango, Ondangwa, Omaruru, oRundu nosho wo mOkatutura.

Ombaanga ohayi gandja omikuli okukwathela pamikalo dha yoolokathana. Otayi vulu okukupa omukuli wu lande osheenditho shoye, otaya vulu okukupa omukuli wu lande ofaalama yoye, otaya vulu okukupa omukuli wu lande egumbo, otaya vulu okukupa omukuli wu tameke ongeshefa nande owa hala okumuna iikombo ndele ku na oshimaliwa shokutameka nenge wa hala okumuna oongombe ndele ku na oshimaliwa shokutameka, oto vuu okuya kombaanga to popi nayo taye ku kwathele omukuli.

Uuna aalandi ya kongo iipumbiwa yawo ayihe mbyoka ya pumbwa moositola ohaya tegelelwa, opo ta kale ya thikama momukweyo ya vule oku kwathelwa peshina lyomafutilo koogumwe sigo yapuko.

Momiti ohamu longwa iipundi, iitafula, oombete ,omitse dhombete, uusikopa, nitenga yokuninwa omalovu giilya.

Ombaanga ohayi gandja omawuwanawa ogendji koshigwana. Okupungula oshimaliwa nayo, nosho wo okuhehela oshimaliwa kuyo uuna weshipumbwa. Ohamu vulu wo natango okuningwa omashilipaleko gomafumbiko, omashilipaleko gomayilongo, uuna ngaa wahala okwiilonga konakuyiwa nenge wuna uunona woye wahala oku wiilongitha konakuyiwa oto vulu oku wuningila eshilipaleko lyoshimaliwa, shono hashi keya nokuli shiindjipala.

Momalandithilo ohamu kala oolaka mono mwa tulwa iilandithomwa. Ohamu kala wo uumbamba mono hamu tentekwa iinima mbyono tayi landwa. Nohaku kala wo kuna oondando dha tulwa moolaka mono kutya iilandithomwa oyina ingapi. Ohamu adhika wo ehala lyomafutilo mpono pena omashina gokufutila.

Omall ehala ndyoka hamu adhika oongeshafa pamuhanga. Ohamu adhika ne ngashi oongeshefa dhiikulya, oongeshefa dhiikutu, oongeshefa dhiikutu, oongeshefa dhiikwamalyenge, oongeshefa dhikwatungithi, oongeshefa dhomambo goskola.

Iimaliwa oyili pamaludhi ogendji. Iilongo niilongo ohayi longitha iimaliwa ya yooloka. Iimaliwa ohayi longithwa oku landa iikulya, iikutu ngaashi oongaku oshowo oombulukweya.

Eshina lyopondje yombanga ohali okunana oshimaliwa ashike ohashi kala sha ngambekwa oho vulu nokupungulako oshimaliwa tolongitha eshina lyopondje ngwe oho vulu noku talako omayalulilo goye gombanga.

Oshilongo kehe muuyuni, oshina iimaliwa yomafo yina kutya oyahuulila pomwaalu gwiingapi, ngaashi moNamibia oyatameka okuza poolanda omulongo dhili mumwe, poolanda omilongo mbali, poolanda omilongo ndatu, poolanda omilongo hamano, poolanda ethele, notyahugunina oolanda omathele geli gaali kapena shivulithe po pwaasho.

Pupkewitz Toyota ehangano hali landitha omahauto goToyota, ngaashi nee ohauto dhoToyota dhuulunda wuli uyali. Omahauto gayo nago ohaga vulu okulandwa nombaanga uuna ngele itovulu okulanda ohauto ndjoka pashikando, otovulu okuya kombaanga tohehelako oshimaliwa shono ngoye toya wulande ohauto yoye kuyo.

Ongwe oshilikama shono hashi adhika pomahala ngono ga gamenwa, oshoka osha nika oshiponga kaantu. Ihashi li mwiidhi li ashike onyama. Oshipa shongwe ohashi vulu okulongithwa okulonga oongaku, okulonga uundjato nenge omagala gokomitse. Oya konekwa hayi tondoka ondapo kamana.

Opuna omatyofa ngo ha ga longwa gena iipa yomukoya. Omukoya ohagu longwa miipa yiimuna ngaashi oongombe, oosino, ooholongo niikombo.

Oshimaliwa shaAmerica pombanda ota pu adhika uukwatya tawu landula: okatenda koshimaliwa, omutse gomuleli, oshilimbo shoshilongo neshaino kaha.

Ombaanga yedhina Bank Windhoek oyi na iitayi yombaanga moshilongo moondoolopa ta dhi landula: Tsumeb, Outapi, Rundu, Opuwo, Grootfontein, Okahao, Okahandja nOshakati.

Ombaanga oyina oshimpwiyu noshigwana, ohaya sile wo aakwashigwana oshimpwiyu oku ya landela iikulya nenge oku ya pa ekwatho lyoshimaliwa, ya vule oku landa oompumbwe dhawo dhesiku kehe.

Ombananga yopashigwana ihayi gandja owala omakwatho ge na sha nomayalulilo gombaanga nenge omapungulo goshimaliwa, ohayi gandja wo omakwashilipaleko. Omakwashilipaleko gomafumviko, ohayi gandja omakwashilipaleko gomailongo, ohayi gandja omakwashilipaleko giihauto, ohayi gandja omakwashilipaleko gomagumbo, ohayi gandja omakwashilipaleko goofaalama nomakwashilipaleko goositola.

Onale twali iilulu mboli iitoye opo tayiya, kapunawe okuyoga uuyaha koonyala, opena eshina ndjono lyandulukwapo haliyogo uuyaha kulyolyene, owa pumbwa ashike oku tulamo uuyaha woye totulamo othewa ndji wahala yehogololo lyoye eshina tolitula kolusheno totulamo omeya taliyogo lyolyene.

Iimaliwa yomafo yi li mumwe ohayi kala yi li momalwaala ga yoolokathana nelalakano okupupaleka, opo omuntu a vule oku yi yoolola nuupu, nenge uuna to yi yalula ooranda omulongo oto vulu oku dhi yoolola mo nuupu mooranda omilongontano. Oshiholelwa ooranda omulongo odhi li molwaala olutekele, omanga ooranda omathele gaali odhi li molwaala olukwaya, otashi vulu okupupaleka.

Moositola ohamu kala muna ehala lyomafutilo ,pomashina mpoka hapu kwathelwa aantu yafute iilandomwa yawo mbi yapanda mositola. Ohaya pitikwa nee yakale yeli momukweyo opo ya kwathelwe okuza kwaangu athikipo tango sigo ayehe yapuko. Ohashi eta elandulathano.

Oshimaliwa oha shi vulu oku eta oontamanana pokati kaantu, nanditye nande omegumbo, inaashi longithwa pamukalo gu li nawa, nena oha shi vulu oku eta oondjuma pokati kaantu, sho natango shaa we shi hokwa ndele to kala ito vulu we okushi mona, oha shi vulu natango oku eta ehalo lyokuyaka. Omuntu ahala owala oku kala ena oshimaliwa ye ineshi longela oha dhiladhila nee ekeshiyake.

Etitano eludhe ndyoka hali ithanwa oblack Friday moshitakumi, esiku ndjono hali kala lina oondando dhateyelwa kongolo moositola kehe. Hayi ilandomwa ayihe hayi kala yili kofanditha oyimwepo ashike.

Miiti ohamu vulu okuningwa iipundi mo ohamu vulu okuningwa oshitaafula. Oshitaafula otashi vulu okukala oshitenda kombanda, ndele oshi na omagulu goshiti. Opu na nee iitaafula mbyono hayi zalekwa hayi zalekwa iilapi kombanda, tayi tulwa omatalashe taga zalekwa iilapi e tayi kala tayi monika nawa, ashike oya longwa miiti.

Oombanga opamwe noostola ohaya kutha ombinga moku kalekapo uundjolowele woshigwana, moka ya tulilapo uudhano wokundondoka, mono hamu kala omusindani dhingi, ha pewa oshimaliwa sho lupandu, nayalwe ne mboka inaya thika pethimbo, ohaya ka pewa ne omeya, uumbindja, oombandi shi ikwatelela kutya owa thika ethimbo li thike peni.

Omiti odho iishitwa yaKalunga mbyoka ya simana. Komiti ohaku zi iipilangi mbyoka hayi longithwa okuninga iitaafula niipundi mbyoka hayi kuutumbwa kaantu.

Aanasikola moshilongo shetu oyo mbono yeli mo haya nanwa iishoshela yokomwedhi yili pevi, kuukalata wa wo wombaanga . Yo natango ihaya kuthwa iishoshela yepangelo ,yo komwedhi mbyoka hayi nanwa mboka haya longo.

Omuhingi ina pitikwa okunwa ye ta hingi. Ohashi vulu okugamena omuntu opo wu vule okupangela ohauto yoye nawa. Ngele oto hingi noshikaha shimwe sha kwata ositelinga sho shimwe osha kwata okandini ha to nwitha, ndele to pumwa kumukweni okuza konima, ohauto ndjoka oto yi pangele nuudhigu. Otayi vulu oku idhenga po, oshoka owa li to longitha oshikaha shimwe.

Moositola odhindji konyala ohmu adhika muna aaniilonga yomoolaka . Aanilonga mbono elalakano lyawo oku pakela iilandithomwa moolaka mono melandulathano nuuna shampa yapumo yo natango taya tsikile oku yi pakela. Ohaya kwathele woo naalandi uuna ndapumbwa oshinima shontumba ndele kandishi mpoka shagama ohevulu okuya kuye etandu yapula ya kwathelendje woo.

Monakuziwa otwa za ha tu yogo iikutu koonyala. Methimbo lyopaife otwa ndulukilwa po eshina lyoku yoga iikutu, ndyono ho li tula ashike kolusheno , to li tula komunino gomeya, to tula mo othewa niikutu yoye. Ohali yogo lyolyene noku kukutika iikutu.

Momagumbo kehe gopashinanena konyala ohamu adhika oshiitaafula shokulila niipundi yawo. Poshitaafula mpono ohapu tentekwa nee uuyaha mbu wuna iikulya. Ohapu vulu wo okuningilwa iilongadhalwa yuunona wosikola. Megumbo ohamu kala wo mwa tulwa uusikopa mono hamu pungulwa uuhalasa nenge uuyaha.

Iimaliwa ohatu yi longitha moompumbwe dhetu dhesiku kehe. Ohatu yi longitha okufuta aaniilonga. Ohatu yi longitha okufuta omeya. Ohatu yi longitha okufuta olusheno. Ohatu yi longitha okufuta omambo gosikola. Ohatu yi longitha okufuta osikola. Ohatu yi longitha okulanda omahauto, omambakumbaku, omapya niikutu.

Oshimaliwa ohatu shi longitha moompumbwe dhetu dhesiku kehe, ongele okulanda nenge hatu shi taamba mokulanditha nenge tatu shi fala kombaanga tu ka pungule. Oshimaliwa ohatu vulu oku shi longitha okufuta aaniilonga, ohatu shi longitha okulanda iikulya, okufuta osikola noshowo natango okulanda omagumbo.

Omagumbo gopayife oge na ondilo okulanda pashikando, onkene ombaanga ohayi kwathele aakwashigwana oshimaliwa shomukuli, opo ya vule okulanda omagumbo ne tamu tula po euvathano wu kale to futu oshimaliwa shoka komwedhi. Oli na nduno kutya ohali futwa uule woomvula ngapi. Shampa wa mana oku li futa ngawo ohali ningi nduno egumbo lyoye ngoye mwene kali li we momake gombaanga.

Oshimaliwa shefo shoshilongo Tanzania shomwaalu gweyovi, kombanda yasho okuna omutse gomuleli, oku na oshilimbo shoshilongo, oku na edhina lyoshilongo, oku na onomola yoshilongo nomwaalu goshimaliwa kutya oshi thike peni.

Omakwashilipaleko ohaga ningilwa oongeshefa uuna ongeshafa yoye nenge oya tewa koombudhi etaya yakamo nenge iilandithomwa. Oho vulu okuya kehangano hono wakwashilipaleka ongeshafa yoye etayekukwathele oshimaliwa eto landele mo iinima yoye mbi yayakwamo . Oho vulu woo okukwashilipalekitha ohauto, ongodhi yopeke noshowo egumbo.

Uuna omuntu ta ningi omapungulilo kombanga, aluhe ohayi kala yina iihohela, uuna to pungula ohaye ku kutha iihohela, shiikwatelela kuuwindji woshimaliwa shoka to pungula, nuuna to kuthako oshimaliwa natango oha yeku nana iihohela shiikwatelela koshimaliwa shoka to kuthako. Nashi to egulula okakalata ohaye ku futitha oshimaliwa.

America oshilongo shono sha huma komeho paliko, ye noshimaliwa she osha yalulwa shina ongushu muuyuni awuhe.

Momatala ohamu landithwa iinima ya yooloka. Opuna mbaa to adhamo taya landitha iikutu. Opuna mba twaadha taya landitha iiyimati. Po opuna mba twaadha taya landitha oombuto nenge taya landitha oohi noshotuu.

Mombanga omuna aanilonga yeli poondondo dhayoolokathana omuna omukuluntu goombaga nomupeha gwe. Omuna omukonakoni gwaanilonga yombanga ngono ha tala tuu ngele aanilonga ota longo tuu iilonga ngaashi yina oku longwa. Omuna aalongi mbono haya longo pomashina mbono haya taamba ko iimaliwa yaambono haya eta iimaliwa yawo yi pungulwe naambono natango tayeya oku nana oshimaliwa.

Epingakanitho lyoshimaliwa ohali kwathele wu mone kutya, oshimaliwa shoye sho shilongo shoye moka wuli noshilongo sho puushinda oyina ongushu yi thike peni ngele oweyi faathanitha. Oshiholelwa ongashi orand omulongo dha America owunamo oondola ngapi dha Namibia.

Okakalata kombaanga yotango yopashigwana , ohaka longithwa uuna toningi omapungulo goye mombaanga, nenge uuna tonanako oshimaliwa. Ihaka lkngithwa woo natango okulanda iikukya moositola. Natango oto vulu woo okukalongitha wu pewe oshimaliwa peha lyo kukanana kombaanga.

Oongombe ohadhi tekulwa komikunda nenge mofaalama. Oongombe dhokomikunda ohadhilithwa odhina ethimbo hadhipiithwa odhina ethimbo hadhigalulilwa moshigunda. Dho oongombe dhomo faalama ohadhiyi ashike kudhodhene ihadhilithwa. Oshapo ngaa nee ngee puna yimwe inaayiholoka ohadhikakongwa yoyamone kutya oyili peni.

Mombaanga ohamu adhika okashina haka yalula iimaliwa yomafo hono ha ka ningile omuniilonga oshipu oku yalula iimaliwa yomwaalu ogundji.

Oshilongo sha Kongo oshina oshimaliwa shili mumwe sha adha pomwaalu Omayovi omilongo mbali, nokombanda yoshimaliwa shayo otaku adhika oonduli ,eshainokaha ,nedhina lyoshilongo.

Momiti ohatu vulu okulonga mo iinima yayooloka ngaashi, oshipundi shoshiti, ombete noshitaafula shoshiti. Omuti oho gu tete po ne eto gu hongo. Tohongo ko omayula ngono geli kombanda etoshi hongo nawa eto kutha ko iihwandu opo shi kale tashi adhima nawa nuuna weshi ninga oshipundi kaashi tuule iikutu yoye.

Ombaanga ohayi vulu okupa aakwashigwana omawuwanawa taya vulu nande okulongekidha omathigathano guuthanguthangu, nenge oku longekidha uudhano wetanga nenge okulongekidhila aateleki dhingi ethigathano nenge okufutila aanasikola oompumbwe dhawo. aasindani dhingi ohaya vulu okupewa oshimaliwa shoka yi iyambidhidhe nasho.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi kwathele aanafaalama oshimaliwa shokulandela iimuna yawo iikulya yagwana pethimbo lyoshikukuta, uuna omvula inaayi loka nawa kaakuna omwiidhi gwagwana. Ohayeya kwathele oshimaliwa opo yakalande omwiidhi opo oongombe ndhi dhilipo kaadhi sepo kondjala.

Ombaanga yedhina o Bank Windhoek oho vulu oku pungula ko oshimaliwa sho N$ 5 000, to shi ningi kupitila meshina lyopondje. Eshina ndjono olyo wo ha li longithwa oku nana oshimaliwa.

Omatungo nga haga tungwa ga londathana ngele to yi pwa ndi li li pombanda ohaku longithwa omapaya nenge omambamba, opo ga vule oku ku thikitha pombanda nenge ge ku galule po.

Mombaanga ohamu longo aantu yoondondo dha yoolokathana. Ohamu kala omukuluntu gombaanga, ha mu kala muna omupeha gwe, aalongi yopomashina , aaniilonga yoku opaleka mombaanga naakeeleli yomaliko.

Omapandja gokomalungula oge na uuwanawa owundji pethimbo ndi lyopaife. Mono shampa wa adha wa ningi epandja lyoye ngoye mwene e to tameke ngaa wu na iipopiwa yi na oshilonga yo otayi hokitha nenge aantu taya ilongo mo sha ohaya vulu oku ku landula e taya ningi oyendji. Muuwindji nee waantu mba taye ku landula, oko ngaa kuuwanawa to mono. Oho vulu okufutwa oshimaliwa ngele owu na aalanduli oyendji.

Omiti ihadhi tu etele ashike uuwanawa wombepo ndjono hatu fudhilemo nenge iiyimati mbi hatu li uuna dha ima, ohamu longwa woo iitaafula, oombete, iipundi, uukopi nuuyaha.

Ootate oyena omuzalo hagu ithanwa oshuta. Ndjono hayeyi zala pamwe nohema yomaako omale yolwaalwa kehe lwehogololo lyawo notaye hayi kala mothingo ohaku tiwa nee oya kutwa mothingo nombulukweya onde. Ombulukweya nee oyina oondja kolulyo nokolumoho yo ohayi kala yina oshikweyo.

Opu na iipumbiwa mbyono hatu kala twa pumbwa hatu yi adha koositola. Ohatu adha nee iinima ya pakelwa nawa melandulathano kaaniilonga mboka haya longo mo mba yomoolaka tse tatu kwathelwa nee okufuta iipumbiwa yetu mbi twa landa moositola, ano kaaniilonga yopomashina. Aaniilonga yomoolaka ohaa tula iinima melandulathano, omatama ga kale ge li pehala limwe nomagadhi ga kale ge li pehala limwe.

Omuntu kehe ota vulu okutota ehangano lye lyopaumwene lyekwashilipaleko shampa ashike ena ontseyo nowuna iipumbiwa mbi tayi pumbiwa po. Nande ngele omuntu owa kala ho longo mehangano lyo Sanlam oomvula dhili omulongo oto vulu oku tota ehangano lyoye oshoka owuna nale ontseyo, shi wapumbwa oku ka konga ashike oombapila ndhi dha pumbiwa noku futa oshimaliwa opuwo owa mona nale ehangano lyoye.

Moombelewa oha mu kala muna oshitaafula shono sho ku longela, mo oha mu kala wo muna omatyofa goku kuutumbwa kaakwathelwa mbono taya kwathelwa mombelewa mono, oha mu kala wo muna uusikopa wo ku pungula oombapila ndhono tadhi longithwa osho wo okashina ko ku talaleka mombelewa.

Mombaanga omuna okashina haka yalula iimaliwa yomafo. Shaa muna iimaliwa kayishi yoshili itayi pitimo mokashina ho. Ko ohaka yalula taka endelele.

Aluhe otatu londodhwa tukale twa kotokela oombudhi, dhoka hadhi kengelele aantu pamikalo dha yoolokathana, ngashi oku dhengela aantu kutya owa sindana oshimaliwa shoye shashi oho landa ethimbo lyokongodhi olundji, tutumina o akaunta yoye no nomola yili kombanda yoka kalata koye kombanga. Ino taambako omapopyo geli ngaka.

Mombaanga ohamu ningwa omayegululo gomapungulilo goshimaliwa. Ohamu gandjwa wo omayele nkene wu na okulongitha oshimaliwa mo ohamu ningwa oompungulilo. Ohamu vulu okunanwa oshimaliwa shono wa kala ho pungula mo. Oho kuthwa ngaa nee iihohela kayi shi oyindji oye elaha ngaa noshimaliwa shi to kutha po nenge to pungula.

Iimaliwa yomafo moshilongo kehe muuyuni oyi na omawukwatya ga yooloka taga holoka kombanda. Yimwe oyi na omitse dhaaleli yoshilongo mboka ya pangela okuza petameko yo yimwe oyi na omitse dhaaleli mboka taya pangele pethimbo ndyoka. Yimwe oyi na omitse dhiinamwenyo. Yimwe oyi n auutenda, yimwe kayi na sha, yimwe oyi na omatungo.

Ombaanga ohayi kwathele oku gandja oshimaliwa shomukuli komuntu ngele wa hala oku tota ongeshefa yoye, kutya nee owa hala oku kuna iikwamboga, oku muna oohi nenge oku muna oongombe.

Oshilongo kehe muuyuni oshina iimaliwa yomafo, nokombanda yoshimaliwa hoka ohaku adhika uukwatya woshilongo shoka. Ohaku vulu oku adhikwa omitse dhaaleli, uudhila, oondjamba, oongolo, omwalu goshimaliwa nosho oshilimbo sho shilongo.

Anuwa dhalondoka ihadhiyi iita. Ino ninga oshihakanwa shookalyamupombo, ino ninga oshihakanwa shaakengeleli, ino ninga oshihakanwa shoombudhi. Ngele oyeli mongodhi yoye yatetako. Ngele ookume koye yakala kokule. Opo waa ninge oshihakanwa shoku yugwa uuwanawa woye kwaambo inaa hala oku ilongela yoyene.

Mofaalama kehe muna iiyamakuti, aluhe ohapukala puna edhiya mpo hapugongala iiyamati mbyo yinwe omeya. Thimbo limwe ohayiyilepo nee oshita onkoshi, oosino noonduli nosho tuu. Shaa waadha onkoshi ndele inayisa ondjala esiku ndjono nayo ohayiya owala etayinu omeya gayo etayiyi ihayimbulukitile nando oshinamwenyo shasha.

Ombaanga ohayi longithwa okupungula oshimaliwa. Opo nee wupungule oshimaliwa shoye kombaanga owuna okufaalela uuthemba woye, okamutse koshilongo, yo yavule oku kupatulila okambo komapungulilo koye, hoka tokala topungula iimaliwa yoye, shaashi oshanika oshiponga okupungula iimaliwa megumbo, shaashi otayi vulu oku yakwapo.

Momiti ohamu longwa iipundi yiiti ,iitaafula yiiti ,oombete dhiiti oshowo uuyaha yiiti. Oshipundi shoshiti opuna shoka hashi kala ashike oshiti ashihe, po opuna shoka hashi tulwa omatyofa nenge omatalashe .Etalashe ohali hondjelwa oshilapi kombanda opo kashiku ehameke uuna to kuutumba.

Miiti ohatu longomo iinima oyindji, ohatu longomo iitaafula yoshiti, iipundi yoshiti, omatemba goshiti gokulila, ohatu longomo wo oolaaka dhoku kwatela ngaashi nande omoositola nenge pamwe uusikopa womomagumbo moka hamu tulwa iiyaha, nenge uusikopa wokutula iikutu, nomiyelo dhomagumbo.

Omatotyofa ohaga longea ga zalekwa iilapi yomaludhi golwaala lwa yoolokathana ngaashi olutiligane, okukwaya, olu luudhe ,olutokele, olushunga ,ohaga longwa woo pamwe niigwilo tayitsu kumwe nomalwaala ngoka.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yomafo mbyono hatu yi ithana iimaliwa yi li mumwe. Oshiholelwa ongaashi oodola dhaNamibia dhi li mumwe, oodola dhaAmerica eyovi dhi li mumwe, omakwanza omathele gatano gaAngola ge li mumwe, oodola omilongo dhaZimbambwe dhi li mumwe, ookwacha omathele gaali gaZamibia ge li mumwe nooshilinga omayivi omulongo gaTanzania ge li mumwe.

Uuna omuntu ta yi kombaanga a ka ninge omapungulo ge, oha tegelelwa a yalule iimaliwa ye mwene, opo ne omuyakuli gwe naye te ende mo, no konima oha pewa okambaapila ha ke na uumbangi woshimaliwa shomwaalu ngo iile ku pungula.

Oositola dhiikulya adhihe ohadhi adhika dhina oolaka ,moka hamu pakelwa iikulya yili melandulathano ,omalwishi giitulilwa ,omakoloni giitulilwa ,omagadhi giitulilwa, omeya giitulilwa no sho tuu.

Etyofa oshipundi shono hashi longwa moshiti ano miipilangi, tango ohashi ningwa oshipundi shoshiti konima takutulwa nee omatashe omatalashe ngono taga hondjelwa nee oshilapi .Ohashi kala nee ehogololo lyoye kutya owahala olwaala olutokele, olu luudhe, nenge pamwe owahala olwaala lwomukoya.

Muuyuni ,iilongo oyina iimaliwa yomafo omwalu gwa yoolokathana. opuna iilongo yimwe mbyoka yina oshimaliwa shili mumwe sha thika keyovi nenge omayovi geli omulongo. Tse moNamibia oshimaliwa shili pombanda shefo, omathele ashike geli gaali.

Ehangano lyo MVA Fund oha li ungaunga niiponga yomoondjila, nenge aantu mbono yamonena oshiponga moondjila. Nohali longekidha omafumbiko goonakusila miiyenditho.

Koshimaliwa sha America shefo otaku adhika uukwatya tawu landula; Onomola yoshimaliwa ,oshilimbo sho shilongo ,eshainokaha nomwaaalu goshimaliwa kutya ingapi.

Omashofa ohaga ningwa ga zalekwa iilapi yomalwaala ga yoolokathana, oto adha gamwe ga zalekwa omukoya, omukoya ohagu adhima ohagu vulu oku gwayekwa omagadhi ngeya haga adhima, eshofa tali kala tali adhima nawa. Gamwe ohaga tulwa ngaashi omalapi golwaala oluzizi, olutokele, oluluudhe, olungwaya noshotu.

Mefuta ohamu thayila oosikepa odhindji. Ongele odho moshilongo nenge dhono tadhi zi kondje yiilongo tadhi eta iipumbiwa yomoshilongo. Oyindji yimwe nokuli mbyoka hayi ende yatulwa momandini, ngaashi oohauto, omahooli nosho tuu.

Oshimaliwa shefo lyoshilongo kehe ohaku adhika omutse gomupangeli goshilongo shoka, kutya ne okwali ta lele monakuziwa nenge ongoka ta lele ethimbo ndyoka. Ohaku adhika wo oshilimbo sho shilongo, ohaku adhika wo edhina lyombanga yoshilongo, eshaino kaha, onomola yoshimaliwa no mwaalu guuwindji woshimaliwa kutya iingapi.

Iimaliwa ohatu yi longitha oku landa iikulya, ethimbi lyokongodhi, olusheno, oku futa omeya, oku landa omagumbo, oku landa iiyenditho, oku tunga, oongeshefa noku futa aanilonga.

Mo malandithilo ogendji nenge moongeshefa odhindji ohamu kala muna omukweyo. Aantu mbono haya ka futa kehe gumwe shono wa landa. Elalakano lyo mukweyo oku kaleka po ashike elandulathano yo aantu ya kwathelwe nee koogumwe noogumwe ngawo sigo ya puko.

Oshimaliwa shefo shoodola omilongondatu dhi li mumwe kombanda yasho otaku adhika uukwatya tawu landula: omitse dhaaleli yatatu ya tetekele nokulela nomadhina gawo, otaku adhika eshainokaha, edhina lyoshilongo, edhina lyombaanga yoshilongo noshihako shawo, omvula ndjono oshilongo sha kala shi li memanguluko.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi kwathele aanangeshefa yo petameko oku ya pa oshimaliwa, opo ya yambulepo oongeshefa dhawo, dho dhi koke woo paliko.

Uuna omuntu to ka tsilika oshimaliwa shoye kombaanga oho pumbwa okufaalela okakalata koye kombaanga to kala wa yalula nale iimaliwa yoye mbi to ka pungula. Nayi kale ya tulwa melandulathano ya taalela kombinga yimwe inayi kala ya vundakana.

Aatungi shampa ya mana okutunga omatungo gawo ohaya longitha iipilangi okuyi tula kumwe e taye yi dhengele kekuma hono, konima taya tula ko nee iipeleki kombanda. Iipilangi ohayi longithwa okuninga iiipundi, okuninga oombete nokuninga iitaafula.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo ombaanga ndjono yina iitayi oyindji moshilongo, yo oyina woo natango iilyo oyindji . Ombaanga ndjono ompu oju longitha nande okomashina gawo gokombanda kayishi ondhigu nande ,omapu lela oto vulu oku endithwapo ashike lumwe aluke okuza mpono owatseya.

Iilongo ayihe muuyuni oyina iimaliwa yomafo mbyono yina omawukwatya gayoolokathana, oto adhako ngaashi, kiimaliwa yimwe kuna omitse dhaaleli, omitse dhiinamwenyo, uudhila noshilimbo shoshilongo.

Ombaanga ihayi gandja owala uuyelele shi nasha nomayalulilo gombaanga, uuna omuntu wa hala okulanda oshiyenditho shoye ndele ito vulu okushi landa poshikando otovulu okuya kombaanga eto pula omukuli eto kala hogu futu uule woomwedhi dhoka mwa uvathana.

Moositola omo hatu ka konga iipumbiwa yetu yomomagumbo ngaashi omagadhi gokulya, olwiishi, etama lyokiikulya, omakokoni, onyama yongombe oshowo uusila.

Ngele otaku popiwa aakengeleli, ano ookalyamupombo opuna mboka haya vulu oku kengelela aantu iimaliwa. Yahala yananeko iimaliwa yoye kombaanga. Olundji ohaye ya nomukalo nguno kutya, owasindana oshimaliwa kombaanga, tuma oonomola dhontumba dhoka dhili kokakakata koye kombaanga kombanda, shampa wa adha ndele todhi tuma, opuwo owakana tuu ngaaka ano kotoka.

Momagumbo gopashinanena ohamu adhika muna ehala lyoku kuutumba ,pelugo mpono hapu telekelwa noondunda dhokulala . Moondunda dhokulala ohamu akala muna ombete ,ohamu kala muna uusikopa wiikutu, po pelugo ohapu kala pena esiga lyokuteleka noka sikopa kokupungula iiyaha.

Omiti dholute ohamu vulu kuza iilongomwa yayoolokathana ngaashi uusikopa. Uusikopa mbuno ohawu vulu nee kulongithwa momagumbo, okupungula iiyaha, okupungula iikulya nosho wo okutula mo iikutu. Kakele momagumbo ohawu vulu wo okulongithwa moombelewa, ohawu vulu wo okulongithwa koosikola kupungula omambo gosikola nosho wo okupungula iipumbiwa ayihe yosikola.

Moositola dhimwe ohamu kala mu na omashina ngono hamu landwa ethimbo lyokongodhi nolusheno. Ihapu kala pu na omukwathi gomositola oye ta kwathele, ndele oho vulu okuya po ngoye mwene e to hogolola shi wala okulanda, oshimaliwa to shi tula meshina. Ohashi ningine mo ashike sho tashi ku pe mo nee okambapila kaashi wa landa nenge ethimbo lyokongodhi nenge pamwe okambapila kolusheno.

Moshilongo shetu omu uthwa aantu yalonge sigo opoomvula omilongo hamano, nohaya ithanwa aakulupe shampa yathiki poomvula ndhono. Ohaya mono openzela okuza kepangelo, yo nombaanga yotango yopashigwana, oyeya ningila uuwanawa okukala itaaya futu iifuta yokomwedhi.

Uuna omuntu toyi kondje yoshilongo owa tegelelwa wuka longithe iimaliwa yokoshilongo ho wuuka. Opo nee wuyi mone owuna okuya kombaanga yopashigwana ndjo hayi ithanwa Bank of Namibia. Oyo nee haya vulu oku kupa iimaliwa yokoshilongo ho wuuka.

Otwa pumbwa okukotokela oombudhi, aafuthi, aakengeleldhi, aaniifundja mboka haya gandja omauyelele ga fa goshili, ashike kage na uushili. Uuna we ya koneke kambadhala wu ya thige po nenge wu ya lopote, ongele okopolisi nenge ngaashi mboka haya kengelele aantu iimaliwa shi na sha nombaanga kambadhala wu dhengele kombaanga wu mone uuyelele.

Ombaanga kehe ohayi kala yina eshina lyokombanda ndono hali nanwa oshimaliwa kiilyo yombaanga nenge kwaamboka kayeshi iilyo unene nga mbono haya tuminwa oshimaliwa shono hashi ende pomukalo hagu ithanwa E wallet, nayo ohaya vulu oku longitha eshina lyopombanda. Oho vulu nee okutalako omayalulilo goye gombaanga.

Ombaanga ohayi fala uuwanawa kaakwashigwana shaashi paife aantu oyendji ihaya taambele iimaliwa peke. Aantu ohaya taambele iimaliwa moombaanga nande omuntu a hala a ka lande osheenditho iha tumbu iimaliwa a ye nayo ohayi endele ashike kombaanga.

Iimaliwa ohatu yi longitha moompumbwe dhetu dhesiku kehe. Okufuta oosikola, okulanda olusheno, okufuta omeya, okulanda ethimbo lyokongodhi, okulanda omagumbo, okulanda ohauto nenge okulanda iikulya.

Eshina lyombaanga lyopashinanena ohali longithwa okunana oshimaliwa, ohali longithwa wo okupungula oshimaliwa. Lyo ohali longithwa wo natango okutala omwaalu gwiimaliwa mbyoka wa pungulako kutya oyi thike peni. Oto vulu wo oku li longitha wu lundule onomola yoye yomeholamo yokakalata hoka ho longitha. Ohali longo nee oowili 24 kutya uusiku, kutya omutenya.

Ombaanga yedhina NEDBANK ohayi egululitha ooacounta yo ohayi gandja omayele genasha noshimaliwa nkene omuntu wuna okutuma oshimaliwa shoye nankene wuna okushi indjipalekitha oho vulu wo natango okunana kokashina kawo kopondje oshimaliwa shoye yo ohaa gandja omauyelele genasha nomakwashilipaleko.

Omboloto oyo oshikulya shopashinanena shono hashi longithwa okuliwa momagumbo ogendji. Omboloto ohayi etwapo niinima tayi landula uusila, efulika, omongwa, nayilwe oyindji.

Ombanga yo yene oyina nga uuwanawa nuuwinayi, uuwanawa owuli nga mpaka, shashi ohayi vulu okuku pungulila oshimaliwa shoye, ku vule okushi pungulile megumbo sho tashi yakwapo sho oshindji. Uuwinayi owuli ne mpaka kutya opena aakengeleli yoshimaliwa mboka haya vulu oku nanako iimaliwa yaantu koombanga, pafuthi taya pitile nga ne pakudhengela aantu.

Iimaliwa ohatu yi longitha okulanda oopumbwe dhetu dhesiku kehe, okufuta aaniilonga nohatu vulu wo oku yi pungula mombaanga. Ohatu vulu wo oku yi gandja omukuli. Ohayi landa omapya, ohayi longithwa okulanda omagumbo. Ohayi longithwa okulanda oohauto. Ohayi longithwa okufuta oosikola. Ohayi longithwa okufuta iikulya.

Ombaanga ohayi gandja oshimaliwa kaakwanaluhepo shono ihaashi shunithwa ngaashi kwa mbono itaya vulu okwiifutila osikola. Ohaya vulu oku ya futila osikola okuza poondondo dhopetameko sigo opoondondo dhopombanda, ohaye ya landele oompumbwe dhawo ngaashi omagadhi gokugwaya ,ongaashi oondjato dhosikola, oongaku dhosikola nosho wo iikulya, oko kutya ashike ihayi shunithwa.

Ongodhi yopeke ohatuyi longitha okugwanitha po oompumbwe dhetu okupitila mekwatathano lyomalungula kaapuna okakalata koombanga ngaashi okulanda iikutu, omambo, ethimbo lyokongodhi, olusheno, iikulya ,okufuta omukuli nokufuta omeya.

Mombanga ohamu kala mu na okashina haka longithwa okuyalula iimaliwa yomafo. Okashina hano ihaka yalula iimaliwa iikukutu, ohaka yalula owala iimaliwa yomafo. Ohashi ningile omuniilonga oshipu opo a vule okuyalula iimaliwa te endelele ngaashi mboka haya mbaanga iimaliwa oyindji ngaashi gumwe oku na omayovi omilongombali, gumwe oku naomayovi omilongondatu. Ohaka yalula taka endele, ko ohaka kwata mo iimaliwa yiifundja.

Opo wuvule okulala kombete owuna okutulako etalashe toyalako elapi lyokulala totulako ekumbatha lyokwiisikila totulako iigwilo iigwilo toyitula moondjato. Uuna shaa nee ondjato ndjono yakaka oyo ashike ho hulamo ngweye otokeyiyoga. Kalekapo nee okataafula keli popepi nombete mpo hovulu okutenteka ongodhi yoye nowili yoye.

Iipilangi oha twii longitha mokulonga omatyofa, iitafula nosho woo iipundi nenge oombete. Iipilangi mbyono oyo nee hayi longwa tango manga omatyofa ina ga hondjelwa iilapi yokombanda.

Ositola oyo ehala ndyoka hamu adhika iinima yomaludhi giili nogi ili. Ngaashi oonamunate, iikulya yomaludhi giili nogiili ngaashi uusila, omalwiishi nomakoloni.

Oshimaliwa shAmerica osho sha yalulwa shi na ongushu kiimaliwa yiilongo ayihe muuyuni. Odola yaAmerica oya talika ko lela kutya oshimaliwa shi na ongushu, shaashi odola yimwe yAmerica oto vulu okumona mo oodola omulongo dhaNamibia, ngele oshimaliwa inashilonda pombanda, epingakanitho lyoshimaliwa ngele inali lunduluka. Oshimaliwa shi na ongushu lela, osho owala oshimaliwa shi na ongushu, sho osho wu wete aantu ye shi hole.

Iilongo ayihe muuyuni oyina iimaliwa yomafo yili mumwe nokombanda yoshimaliwa kehe ohaku adhika omutse gomupangeli gwoshilongo sho nenge omutse gwomupangeli ngu ali talele monakuziwa, yimwe ohayika lyathaanekwa aapangeli yatatu nenge ya ne ko takuthaanekwa iinamwenyo.

Etyofa li vulithè pulimweohali ithanwa omatyofa. Opuna gmwe ngoka haga kalekwa mondunda yoku kuutumba hono haku kala kwa kuutumba aantu uuna ya tegelela uulalo nenge ya gondja. Oto vulu oku kala wuna lyoye lyopaumwene lyili nande omondunda yokulala ho ho vulu oku kala wa kuutumba ko.

Iiti ohatu vulu okuyi longitha iinima yayoolokathana ngaashi okudhika oongandjo nokuninga iitaafula. Kakele nee kwaashoka ohayi monikitha nawa ehala. Uunene ngaashi pomahala gomavululukilo ohapu kala puna iinima yalongwa miiti nehala ohali monika nawa shaashi olyina iinima yopawushitwe mbyoka hayi vulu okunana aatalelipo.

Eshina lyo mbaanga ndyoka hali a dhika kondje, hono haku nanwa oshimaliwa sha ngambekwa. Oho vulu woo natango oku tala ko omwaalu gwiimaliwa yoye mbyoka wa pungula kutya ingapi nenge oshimaliwa shoka wa tuminwa oshiliko ingapi.

Moositola ohamu adhika mu na uumbamba mbono hawu longithwa okutulwa iipumbiwa mbyono tayi landwa kaalandi manga ina ye yi fala peshina lyomalandelo.

Oshimaliwa shaAmerica osha ta likako sha simana muuyuni auhe na oshina ongushu shi vule iimaliwa yiilongo iikwawo. Nohashi konyala hashi longithwa kiilongo yilwe muuyuni shaashi ope na iimaliwa yimwe yomiilongo yimwe ihayi longosha. Ite vulu okuza noshimaliwa shaNamibia muno ndike shilongithe itashi taambwa.

Ombaanga yedhina Bank Windhoek ohayi vulu okukwathela oshimaliwa kwaambono yena uunamapya nuuniimuna opo ya vule okuyambula po oongeshefa dhawo, sho shi kwathele wo ekoko lyeliko lyiye pombanda.

Ombaanga ohayi gandja uuyelele shi na sha niilonga yawo mbyoka haya longo kutya ombaanga yoyene oyi na uuwanawa wa shike, omolwashike omuntu e na okukala e na ombaanga. Ohaya vulu okuholoka pomahala gomalandithilo taya tula po uutala wawo, taya gandja omauyelele kaakwashigwana nelalakano oya mone ashike iilyo oyindji yombaanga yawo.

Uuna wamono ohauto yehogololo lyoye ndele kuna oshimaliwa sha gwana okuyi landa, oto vulu okuya kombanga eto ningi ehehelo lyoshimaliwa, ta yeku kwathele ne wuka lande ohauto yehogololo lyoye, nokonima ohamu tulapo ne etso kumwe wuvathano, wu kake to shunitha oshimaliwa shoka komwedhi, ngwe to tsikile nga ne oku shinga ohauto yoye, shampa ashike to futu iifuta mbyoka komwedhi nena owa manguluka oku longitha ohauto ethimbo kehe.

Oshimaliwa ohashi vulu okukumangulula shampa pu na uupyakadhi nenge oshinima shombadhilila she ya po oho vulu okulongitha oshimaliwa. Ohashi egulula omiyelo dhelongo. Otashi ku pitika wu lande egumbo lyoye. Otashi ku pitika wu lande oshihauto shoye. Otashi ku pitika wu lande iikulya. Otashi ku pitika wu fute omeya. Otashi ku pitika wu lande olusheno. Otashi ku pitika natango wu tote ongeshefa yoye. Otashi ku pitika wu lande oompumbwe dhoye adhihe.

Ehangano lyo Indongo Toyota ohali landitha iyenditho mbyono yoToyota, nayo oha vulu okutamba omikuli okuza kombanga opo wuvule okulanda ohauto yoye.

Econtaina ohali longithwa okutuma iinima pondje yoshilongo ngaashi oohi, omamanya gomomina yoUranium, iitenda mbyono ya thenenywa kumwe oshowo okutuma oohauto.

Aaniilonga mombaanga uuna ya yakula nawa aayakulwa yawo, ohaya pewa olupandu lwa sheywa kaawiliki yehangano ngaashi omakopi nenge oshimaliwa.

Iiyata ohatu yi longitha okuhondja iikutu mo ohamu vulu okutetwa oshikayiwa shoko mutse, oshilapi shokwi kambeka mo ohamu hondjwa uundjato. Ohayi zi piilongo yopushinda ngaashi Zambia, Kenya naSouth africa.

Moshilongo China omuna oshimaliwa shefo shomilongo mbali hono kombanda yasho taku adhika omutse gomuleli, okatenda koshimaliwa, oshilimbo shoshilongo nonomola yoshimaliwa.

Ombaanga oyina okakalata okaluudhe hoka haka longithwa kaantu mboka yena iiyemo yili pombanda nenge haya vulu okupungula oshimaliwa shili pombanda. Okakalata hano itovulu okukala wukana homono 2000 komweedhi 3000 nenge 6000. Okena nee omawuwanawa geshilipaleko lyefumbiko lyoshali nuuna weka kanitha oho katalako ashike kamwe okape ihofutu.

Iimaliwa yomafo yooEuro oya tameka Euro ntano, omulongo, omilongo mbali, omilongo ntano, ethele nomathele geli gaali.

Ombaanga ohayi gandja omawuyelele shinasha nomayalulilo gombaanga, ohayi gandja omawuyelele nkene aantu yena okupungula oshimaliwa shoye okupitila keshina lyopondje, nkene yena okunanako oshimaliwa shawo, nuuna nkene yena okunana oshimaliwa meni, nankene natango yena okuninga omapungulilo gawo goongeshefa.

Opuna oostola dhimwe hadhi landitha iinima yomaludhi ogendji, to vulu oku adhamo ngaashi uundjato woomeme wopeke, uundjato wootate wopeke, oongaku, oohema dhoomeme, oohema dhootate, oombulukweya dhootate noomeme, iikutu yuunona nosho tuu.

Oongombe ohadhi li omwiidhi nuuna omvula ya loka nawa ohadhi kala dhi na omwiidhi gwa gwana nawa nokomalutu ohadhi kala tadhi monika nawa, ihe shampa wa adha omuvo ngoka omvula inayi loka nawa oongombe ohadhi vulu okusa kondjala. Ngoka wu na iimaliwa oho ke dhi kongela omwiidhi koositola e to kala todhi hawaleke, opo kaadhi se po adhihe.

Uudhano womathigathano olundji ohawu longekidhwa komahangano gopamuhanga ga yoolokathana. Ohamu kuthwa nduno omusindani dhingi ngoka e li ponkatu yotango, ponkatu ontiyali noponkatu ontintantu. Ngoka e li ponkatu yotango oha pewa uuwanawa wu vulithe waa mboka ye li konima ye.

Nkene twa kala ohatu yogo uuyaha koonyala mono to kutha okayaha eto tula mo omeya nothewa etowu yogo momeya gothewa, na ngoka ga yela etowu theta nokalapi. Methimbo lyoshinanena otwe etelwa po eshina lyo kuyoga uuyaha mono ho tula mo ashike uuyaha melandulathano tali yogo etawu zimo wa yela.

Ekopi lyokolusheno ohali fulukitha omeya meendelelo. Owa pumbwa ashike oku tula mo omeya ga hulila mpa mpwahulila oonomola dhoku hulila omeya. Shaa wega piiti lilitha shotango ohali vulu oku gwithako olusheno. Oshitiyali ohali vulu oku yonuka nende nali kale epe.

Mombaanga ito vulu ashike oku nana oshimaliwa uuna ngele wu na okakalata nenge wu li oshilyo shombaanga, oto vulu oku kala wa tuminwa oshimaliwa hashi ithanwa oE- wallet. Ohashi tuminwa nee kongodhi, ngoye tolongitha onomola yomeholamo ndjoka wa tuminwa, to longitha onomola yoye yongodhi, oshimaliwa shoye toshi nana ko.

Oombanga ohadhi gandja omawuwanawa moshigwana mono hadhi kwathele oshimaliwa oshali ndele ihashi shunithwa . Ohaya vulu okugandja oshimaliwa shoku ilonga kaanasikola kutya oyo mboka yopoondondo dhopevi, kutya oyo mboka yopoondonso dhopombanda yafute oosikola yo yalande woo iipumbiwa yawo. Ohaya kwathele woo aanangeshefa ,omaudhano noshowo oku landela aantu iikulya.

Ombaanga ohadhi gandja omauyelele kombinga yepungulo lyoshomaliwa, elongitho lyoshimaliwo oshowo kombinga yomikuli. Ohadhi fala nee uuyelele koshigwana ngaashi oku ya koosikola dhopombanda nodhopevi oshowo omahala galwe, ohaya gandja nee uuyele kombinga ya nkene aantu ye na okulongitha nokupungula oshimaliwa shonakuyiwa ngaashi shokwiilonga.

Omiti ohadhi vulu okulonga iipundi yoshiti, oombete dhoshiti, uutafula woshiti, nomiyelo dhoshiti. Ohadhi vulu nee okukala dha tulwa omuti gokuyadhimitha opo yi kale tayi adhima nawa nenge yi ningwe owala inayi gwayekwa sha. Mpoka ashike ya opalekwa nawa yaza iihwa.

Ombaanga nayo ohayi gandja omakwashilipaleko gomaludhi gayoolokathana. Opena ekwashilipaleko lyeso, ndyono hoshangitha omuntu manga eli momwenyo tokala tomufutile oshimaliwa komwedhi nuuna nduno yahulitha oshimaliwa shono ohokeshi talako shiyambidhidhe okulanda oshiketha. Opena ekwashilipaleko lyegumbo uuna lyapyapo, ohovulu okuya tokatala oshimaliwa shoye shono totungululutha egumbo lyoye.

Oshimaliwa ohashi kokeke eliko lyoshilongo, shampa wa adha moshilongo kamuna oshimaliwa nena ohamu kala kamuna ompito yiilonga lyo eliko lyoshilongo iha liyi popepi . Ohamu kala muna oompumbwe ngaashi nande omiti miipangelo, iikulya moositola ito adhamosha, kehe pamwe iinima ihayi kala tayi ende nawa ,dho noongeshefa nadho ihadhi kala kadhina aalandi.

Uuna wuna iimaliwa oyindji wa hala oku keyi pungula mombaanga ya, oho pumbwa oku kala weyi tula melandulathano. Toyi yalula nee wa yoolola kutya omathele ogiilile, omathele gaali ogiilile, oolanda omulongo odhiilile, oolanda omilongo mbali odhiilile, oolanda omilongo ndatu odhiilile, oolanda omilongo hamano odhiilile, oosipenitha odhiilile noolanda odhiilile.

Ombaanga yedhina NED BANK ohayi longithwa kaakwashigwa oku pungula mo oshimaliwa shawo, kakele nee kwaashono nayo ohaya shunitha uuwanawa moshigwana pamikalo dha yoolokathana, ongele odhaanangeshefa yopetameko, okuyambidhidha oosikola, okuyambidhidha omaudhano. Elalakano okuhumitya ashike eliko lyoshilongo komeho noku yambidhidha mbono ye li moompumbwe.

Opena omahala ngono haga tungwa gena oositola dhopamuhanga. Ohadhi kala nee dhatungwa, omatungo gamwe ogeli pevi omatungo gamwe ogeli pombanda. Ohamu adhika nee omapaya ngono haga vulu kufala aantu pombanda naangono haga kutha aantu pevi yeyu ukitha pombanda. Ohamu adhika ngaashi oositola dhiikulya, oositola dhiikutu, oositola dhomagadhi, oositola dhoongaku noositola wo dhoolinga.

Ombaanga ohayi vulu oku tulapo uudhano wopashigwana, hono haku tegelelwa aantu yiishangithe noshimaliwa shontumba, taya kutha ombinga, ohapu kala nee pena omusindani dhingi ngono ha pewa oshimaliwa sho sha longekidhwa po.

MoNamibia omwa ndulukwa iimaliwa iipe yomafo ngaashi shono shoolanda omilongo ndatu shili mumwe. Kombanda yoshimaliwa hono otaku holoka omitse ndatu dhaaleli yoshilongo mbono yalele metetekelo. Otaku adhika wo edhina lyombanga yoshilongo nedhina lyoshilongo.

Momalandithilo kehe ohamu adhia oolaka. Opuna nee oositola mono hamu landithwa, mumwe oto adha muna iikutu, oondjato, iikulya yatulwa kombinga, uusila, omagadhi nomuntu oha landitha iinima ya yooloka oshikando shimwe.

Moositola ohamu adhika iinima yomaludhi gi ili nogi ili mbyoka omuntu ho futu opo nawa wuyi pewe, iinima mbika ongaashi oongaku, omapaya, oondjato nosho tuu.

Iimaliwa shampa ya tulwa kumwe oyindji ohayi ithanwa okapandi. Uupandi wiimaliwa mbuno ohawu gandjwa unene moombaanga uuna omuntu to nana oshimaliwa shomwaalu gopombanda kutya omayovi gahamano, omayovi gaheyali oho pewa nee iimaliwa yi li muupandi ya yoolokathana ya gongelwa nawa yi li melandulathano.

Momiti ohamu hongwa iitaafula noshiti, oshipundi, oshitenga shokunwina omalovu giilya, etemba lyoku lila iikulya nombete.

Moshikunino shiinamwenyo oha mu adhika oonduli, oosino, oongolo, oonkoshi noondjamba. Iinamwenyo ayihe mbyoka ohayi gongala pedhiya limwe oku nwa omeya.

Moositola dhiikulya ohamu longekidhwa iikulya yapya, nohamu longekidhwa iikulya yo shuumbululwa ngaashi omboloto nomatama pokati nokamuhaka mbyono ohayi vulu okuliwa oshuumbululwa. Iimbombo nolwiishi ohayi vulu oku telekwa ethimbo lyomutenya yiliwe kaaniilonga mbo ha yeya komwiha poyimwe.

Oosola ohatu dhilongitha okuminikila, nenge okutyaatyela, nenge okutala oradio yomuzizimba nosho wo okulongitha esiga lyokutekela. Paunafaalama ohadhi longithwa wo okweeta omeya okuza moomboola nomiipangelo ohadhi longithwa wo uuna olusheno lwagwako.

Ombaanga ihayi longithwa ashike okupungulwa iimaliwa nenge okunanwa oshimaliwa, ohayi vulu wo natango okukwathela oshimaliwa shomukuli shono tovulu okushi longitha okulanda egumbo lyoye, okulanda ohauto, okulanda omatyofa goye nenge okufuta oosikola.

Oongala odha simana shaashi ohadhi monikitha omahala nawa, okutya nee opuna oongala dhomwenyo po opuna oongala ndho ndhi kaadhishi dhomwenyo. Oongala dhomwenyo oondhi hadhi tekelwa omeya, ndhi kaadhi shi dhomwenyo oondhi dha longwa. Oongala ohatu dhi longitha nee ngaashi oku opaleka omahala, nande okomeho gongeleka nenge pamwe omombelewa poshitaafula nenge okomawendo ethimbo lyefumviko.

Iipilangi ohatu yi longitha uuna aantu taya tungu omatungo. Shaa lya pu ohali tulwa omitengi dhiipilangi, opo ya vule okudhengela ko iipeleki nenge ondunda yoshipeleki nayo ohayi tulwa omitengi dhiipilangi, opo iipeleki yi vule okudhengelwa ko pombanda. Ohatu yi longitha okuninga oombete, ohatu yi longitha okuninga iipundi, ohatu yi longitha okuninga omiyelo.

Shampa toka ninga omapungulilo kombanga goshimaliwa sha tameka N$3000 oku uka pombanda, nena oho keshi pungula meni lyombanga, to kwathelwa ka niilonga mboka haya longo pomashina. Omanga ngele owuna oshimaliwasha tameka po N$200 okuuka pevi, shoka ohashi ka pungulwa oku zilila peshina lyokombanda.

Oshimaliwa shefo ohashi kala shina uukwatya tawu landula: edhina lyomuleli goshilongo, omvula oshimaliwa sha longwa, edhina lyoshilongo, oshihako shoshilongo, eshainokaha, iinamwenyo nonomola yoshimaliwa kutya ingapi.

Ombaanga yedhina Bank Windhoek otayi adhika koondoolopa tadhi landula: oTsumeb, Outapi, oRundu, oGrootfontein, Okahao nomOkahandja.

Omiti odho iishitwa yaKalunga mbyoka ya simana. Omiti odha simana oshoka ohaku zi ombepo ndjoka hatu fudhilemo, ohaku zi iiyimati, ohaku zi woo iipilangi mbyoka hayi longithwa oku etapo iipundi niitafula.

Ombanga ohayi longekidha omadhewulo gwowina kanangeshefa opo ye yalonge nkene yenaoku kalekapo oongeshefa dhawo nonkene yena oku longitha oshimaliwa shawo mongeshefa, ongele oku futa aanilonga